Asaa naati na"u sohuwappe kattaa pulttota demmana danddayees. Hegeetikka dozatuppenne medoosatuppe. Medoosatuppe demmiyo kattaa qommoy darotoo pirottiinee de'iyo kattaa qommota hegaadankka, ashuwa maattaanne pilaa malatiya murutata

carkkoy haattaynne awaa po"oy asaa naati mereta imotattuppe deemmiyoo giitta kane kooshiyaabata getettidi erettoosona. hegaadankka carkkuwaanne haattaa moriyaabata teqqiyoogan carkkoynne haattay morettenaadan naaganaagee nuuppe naagetiyaaba.

Ha biittaa bollan de'iyaa mereta ubbay harabaa bollan zemppoosona. Shin issi dozzati woyikko mittati bantta qumaa banttarkka awaa poo'uwaaninne dumma dimma haattaanne biitta giddon diyaa araddaa go'ettiyoogan bantta qumaa banttarkka giigissoosona.

Deretettay shammidi go'ettiyo goozetti uttidabatun daro wodiyan xaafetti uttidabay de'ees. He xaafetti uttidabaykka murutay awan murutettidaakkonne he murutaa murutisiyosay awan de'yakko erissuwassi xaafettidaba.

Wodde ehiddo meekkappe daro wodiyaan macca naati bantta sintta puulla quccanawu go'ettiyo papirkkappe merettidda murutta. Ikka qassi asa naatu meraa laamana woykko dummayana danddes. Heggaa gidiyoo gishshattasi yiidi macca naati puulla miishshaddan go'ettossona.

Wolaytta baltteetayi miizzaa yeessanawu go"ettiyo miishshayi yeesaamiya geetettes. Yeesaameekka. merettiyoyi urqqaappe hiillanchchati bantta eran otuwadan medhdhidi otuwappe keehi guuxxiya miizzaa yeessanawu go"ettiyo buqura.

Ammanoy daro wodiya asaa naati makkalenna malanne daro gelatettaa oosuwa oottenna mala issoy issuwara siiqqettana malanne dumma dumma ixxuwa bantta giddoppe xayssana maaddiyaba ammanoy kawotettaa miyiyan eqqiyogan biittee bollan saroy daranaaddaaninne asay issoy issuwara siiqqettanadan maaddees.

Dere asaa giddon merettiya lo"obaa gidin iitabaa gidin baasoyi so asaa. Ayssi giikko so asaa giddon makkaliya urayi de"ikko so asayi issippe maayettiyoyogan he uraa hanqqettidi lo"o ogiya zaarana danddayes. Hegaadankka lo"obaa oottiya asaa so asayi nashshiyogan deretettaassi lo"obayi hanana danddayes.

Baaburee asaa naati issi sohuwappe hara sohuwa baanawu woykko manddaranawu ba yafaraa oyqqidi issi denddo sohuwappe biidi ba polo sohuwa gakkanaashin manddariya wodee ehiido miishshaa. Baaburiya go'ettiyogan asaa naati bantta duussaa galla galla keehippe injjeyoosona.

Asaa naati ba soo ayssanawunne banttawu mi aqanawu giidi cora oosuwa oottoosona. Hegeetuppe issoy zal"iya. Zal"ee asaa naati bantta aqotaa dichchanawunne banttawu dumma dumma miishshaa demmanawukka maaddiya ooso qommo.

Wolaytta sooddoppe denddidi Toophphiya huphphee ambba gidiya Addisaaba baanawu koykko daro ambbata kanttidi asay kaamiyan bees he biyo wodiya ogee addussa gididdogaappe denddidaagan issi issi ambban wodhdhi wodhdhidi dumma dumma laaxaa miyogan banttawu koshshiyaba shmiyogaaninne shemppiyogan deretettay mandarees.

Xaacee issi deretettaa giddon polettida danuwa woykko daafaa zarbbissanawunne he danuwa polida izaawa seeraa kuwaa garssi ehiiyogan deretettaa saruwa naagissanawu woykko woppaa deretettaassi immanawu keehi gita haggaazaa immees.

Miizzay aqanaassinne pe"anaassi miizzaassi keettay keexettana koshshees. He keettayikka keexettiyoy mino mittaaninne bolla baggaara awaa, iraa, carkkuwanne hegeettanne hegeeta milatiyabata teqqana dandayiyaba go"ettidi miizzaassi keettaa keexxana koshshees.

Aannoy woykko paranjjatuwan chookkee xaafanawu maadiya luxxetta buqura, ikka go'iyoy luxxeeta keetatu heeranne hara hara dumma eqotatu heeran xafanassinne he xaafettidaaga asay nababbanawu xaafanawu maadiya buqura.

Issi asi baawaappenne baayeeppenne yeleti diccidi gamma gakki simmidi machchiyo ekkes. He ekkido machcheera gididi cora naata yeliyoogan so asaa medhdhes. So asay qassi daro so asay issippe shiiqidi deretetaa geetettees. Deretetay qassi issippe shiiqidi kawotetaa medhdhes.

Wolaytta deretettay dumma dumma heeran lo'o bata oottanawunne qassi hara zorettiyobay de'iyo saatiyan issippe shiiqidi yaa'es. He yaa'iyo sohoy dubbishaa geetettes. Dubbushay qassi asaa naati issippe shiiqidi yaa'iyo zorettiyonne dumma dumma qofata pulttiissiyo asay shiiqiyo soho.

Kawotetttay kessi uttido seeraa menttiyaa uri woykko seeraappe kanttiyaa uri de'iko xaacee efidi qashsho keettan qachchiyoganne dumma dumma marccuwaa maqaciyogan seeraa luxanadan oottana danddayetees.

Benni wodiyan wolaytta asay miizappe deeshsha dorssappenne gaamellappe demiyo maattaappe kiyiyaa oyssa tiyettosonna. Gidoppe attin he oyssasi peenoy lo"enna shin ha'i woddee ehiddo zamaana tisttetiyobatti 'qibattiya' milattiyagetti 'suppermarkettiyani' giigi uttidosonna.

Beni wode wolayttan bullacha wogaan attumage machchiyo ekkiyo wodiyan he machchiya bullacha gallasasi dumma dumma ba laggetun gigetawus. He gigetiyoge qa dumma dumma puulaayanwu oottiyo oosonne lo'iyaa wolaytta wogaa maayzziyogan machchiyo puulaayosona.

Beexee wollaytta asay mittaa qanxxanawu qeranawunne keettaa keexxiyoo wodiyaan godaa qo"anaw goo"ettiyoo kalttaa qoommo. Beexxiyaassi bolla baagga biiratay adhdhoosaa achchay tuutiyaassi orddi ekkiyaanne keehippe deexxiyaa kalttaa qoommo.

Booray asaa naati kattaa zeranawunne dumma dumma harabaa puuteta gidin mittata tokkanaassi goyyanawu maaddiyanne bayzzi ekkidi miishshaa ekkanawu maaddiya, shukkidi ashuwa maanawu maaddiya so medoosa.

Daro wode toho kuwaasiya kaa'iya cora citay issi meray de'iyo maayuwa maayidi kaa'ees, hegaa issi citaa hara citaappe maayuwa meran shaakkana xaykkonne he citaa shaakkidi eriyo malaatay de'ees. Ha malaataykka de'iyoy haddirssa bagga tiraa ginnaan de'ees.

Benni wodiyanni paray, baquloy, maxanaynne magayee issi sohuwappe hara sohuwaa mandaranawu madiyabatta. gidoppee attin ha'i wodee ehido zamana buquratti hegettika, kamiyaa, baburiyanne, heganne hegetta malatiyaa asa nati issi sohuwappe hara sohuwaa banawu madiya buquraa.

Asaa naati dumma dumma eribeenabaa eranawunne bantta xuufiya nababuwanne dumma dumma asaara haasayiyo haasaya giigisanawu luxana koshees. luxxettay deretettay bantta qofaa laamanaadaninne go'iya qofaa asaa ra issippetettaa duusaa injjeyanawu qoppiyo qofaa demana mala maadees.

Wodee ehiido zamaana togawunne caanawu gi'ettiyo lambaanne korinttiya wolqqan oottiya buqurati de'oosona. Hegetikka asa naati banttawu togidi issisaappe harasaa banawunne bantta miishshaa woykko buquraa caanidi issiuwappe harasaa efaanawu maaddosona.

Daro qommo asaa naati go'ettiyo buqurati de'oosona. Hegeetuppe issoy shiggiriya. shiggiree wodee ehiido zamaana asaa naati huuphiya meedanawunne xugunttaa cigganawu maadiya buqqura.

Deretettay issoy issuwara shiiqidi yaa'iyo sohay heeran tobbiyo sohoy de'ana koshshees. He toboykka ayssi go'ii giikko deretettaa giddon merettida metuwa pagalanaayyonne deretettay issippe oottiyo oosota issippe gididi zorettanaayyo maaddees.

Daro qommo asaa naati uyiyo ushshaa qommoti de'oosona. Hegeetuppe issoy matoyiyaa ushshaa. Mattoyiyaa ushshay deretettaa bolli daro qohuwa gattees. Hegaadanikka issi mattoyiya ushshaa uyiya izaawa bollan payatettaa qohuwanne hara dumma dumma qohota gattana danddayees.

Keetta keexxiyo wode dumma dumma qopettana bessoyaabati de'oosona. Hegetuppe issoy keettay keexxetiyo sohoy injjetiyakkonne injjetenakko xeeliyooga. Keettay keexxettidi awu simmi keexxetana beessiyakko qopiyooganne keettaa keexxidi keetta giddon koshshiyabata maaran wottiyooga.

Dumma dumma sawo maatatanne miyo mittaa ayifeta wolayitta asay bantta darkkon puutissiyoogan go"ettes. Wolayitta asay hegeeta go'ettiyoogan dumma dumma hargiyawu xalenne kattaa mal"ettanwu woyikko sawettanawu go"iyaa dumma dumma puuteta puutissiyogan sintta xeeran beettees.

Booraa, deeshshaa, dorssaanne dumma dumma so medoossata asayi giya kessidi bayzzes. He bayzzido mehiya zall'anchchayi shammidi hara giyaa ekkibes. He efiidoogaappe yaa bayzzidi woriya demmes. He oosoyi zall'iya geetettes.

Asaa naati de'iyo keettay daro injjetidanne yaanne haanne simerettanawu injje gidida zammaana hanotan keexettees. Hegaadankka sheeshsha keettay, haattaa duuqiyosaynne meecettiyosay giigida hanotan keexettees.

Wolqaama iray bukkiyoogan di"oy asaa naatu bollan qohuwa gattana dandayes. Hegaadankka ha layitta badheesan bukkida iray wolayitta sooddo amban darotu shemppuwa xayissidoogeekka erettiyaaba. Hegaa gido gishshawu asaa naati iray bukkiyo saatiyan kare kiyennan aggiyoganne di"oy epiyo yafaraappe haakiyoogan bana naagana koshshes.

Daro wodiyaan ambban gidin ganddan shaafay de'iyo heera iray wolqaamiyo wodiyaan haattay kixxi kixxid deretteta waayises. He shaafappe ha hefintti pinniyo wodiyaani haattay kixidi waayissikko deretettay zarphphiya yegiyoggan he shaafa pinanna dandayes.

Daro qommo keettaa qottati wolaitta sodo ambbaa gidon de'oosona. Hegeetikka keettaa keettaa bollan pude dooriyo eoiko pooqqiya giyoogeenne issi keettaa bawu de'anassi giidi keexxiyo keettaa qommoy de'ees. Zammaana shuchchaanne simintuwan shafiyan kexxettoosona.

Luxxetta keettay asaa naati eraa demmanawunne bantta kandduwa giigisanawu asaa naati luxxanawu koshshiya alaale. Luxxettay asaa naatussi immiyo go'ay keehii cora. Hegaadankka xaafuwaa hiillaa qarayanawu nababuwaa hiillaanne dumma dumma asaara haasayanawu haasayaa hillaa qarayanawu maaddees.

wolaytta asay bittaappe medhidi daro buqurata go"ettees. hegeetuppe issoy keeriyaa. keeree maaddiyoy muchchuwaa hegeetanne hegeeta maalatiyaabata kaattanasinne haattaa tiganassi woykko oyqanaassi maaddiyaa biittaape merettiyaa buqura.

Pabirkkappe murutappe kiyyiya daro murutati injjete gatiyaan deretettasi bayzzetanawunne deretettay shammidi go'etanaw suppermarkettiyan giigi uttidoosona. hegetikka qoodidi wursssaw danddayenna cora murutatti injje gatiyaan giigidi kiy uttido gishshatssi deretettay shammidi go''etanaw danddayetes.

Daro wode ziqqi gi ekkiya woykko wombattiya heeran de'iya asay banta shooqaa goyidi giigisidi woykko dumma dumma zeretaa zeriyogan shooqaa giigissi uttidoogan boli wolqaama iray bukkiyo saatiyan di'oy yoodo he shooqaa meeccidi arada biittaanne zerido zerettaa efaana danddayees.

Wolaytta asay gaden boynaa unkkoyidoogaa ehiidi he ehiidoogaa mashshan piitidi, piitidoogaa meeccidi, otuwan haattaa tigidi taman eettiyogan tamay suure eexxana mala eettidi, kattidi boynaa maana danddayees. He boynaakka sawo bambbariya daaxxin aara issippe meetettees.

Issi doona haasayiya issi wogay de'iyoonne issi heeran qattidi issi kawotettaa garssan aqqiya deriya deretettaa geetees, deretettay qassi shiiqidi kawotettaa geetees, kawotettay deretettaa ayssanaassi doorettiya kaaleto kifile.

Maccay gidin attumay, cimay gidin naatoy ba bollaa puulatettaassi giidi binnaanaa giigissiyogeenne kabboyiyogee ubbaappekka beettiyaba. Hegaa kaallidi ambbaa giddon daro binnaanaanne dumma dummabata giigissiyo sohoti de'oosona.

Nu heeran nu go'ettiyonne galla galla nu de'uwaara gayttiya dumma dumma meretta imotati de'oosona. Hegeetuppe issoy mittaa. Mittay woykko dozzay deretettaasi immiyo go'ay irxxa carkkuwa imanawunne iray wodiyara bukanawu, kuwadan shemppi ekanawu ,keettaa keexxanawu hegeetanne hegeeta malatiyabawu maaddees.

Goshshanchchati murutisiyo muruttappenne mittaa ayfetuppe issoy tukkiya. Tukke qassi asa naati bayzzidi bira ekkanawu gidin bawu bassi bason shaayid uyanasi keehin go'aa immees. Hegaa kaalidi ambba giddon de'iya daro tukke keettati goshshanchchatu kushiyappe tukkiya shammidi tukkiya shayi penttissidi asaassi bayzzoosona.

Birataa, galbbaanne hegeetanne hegeeta malatiya mino buqurata go'ettiyogan asaa na'i ba tohuwan wottiyo caammaa medhdhana danddayettees. Caammay merettiyoy medoosatu galbbaa eta shukkidi kessiyogaaninne he galbbaa bana lo'ida qottan qanxxidi bawu caammaa sikkana woykko medhdhana danddayettees.

wolaytta soodo ambbay wolayttan kawottida cora kawottida kawottuppe issuwa gididda moochenaa booragoy kawotiddo wode meretida amba, he ambbaykka qassi ha'i wodiya cora asay de'iyoonne ba oosuwa qaada medhiyo gita amba.

Daro wodiyan iray bukkennan ixxidi awa xallay awaxxiyo wodiyani miizzay haattaa xayuwa gaasuwan metootanawu danddayees. He miizzaa haattaa xayuwa metuw teqqanaassi asay kuriya bookkidi iray bukkiyo wodiyan di'oy biidi aani gelanaadan oottiyogan haattaa oyqqidi daro wodiyassi go'ettana danddayettees.

Amerikkan kawottida oyttamanne oyddantta kawoy Barakko Obama getettees. barakko Obamika aayyiya Keniya biittawa gidishin aaway qassi awustrale biittawa gididi I Amerikan kawottida karetta koyro kawo.

Daro wodiyaan wolaytta soodo ambba giddon ambbaa giddon kaqqetiya erissoti paranjjatoo doonan, amaratto doonanne Wolayttato doonan xaafetidoosona ha heezzu doonatakka eriyaa asay nababbana mala getettidi injje doonan xaafetidoosona.

Zilaaytti baligo wodiyan maata mala ashuraa oosuwan daro puuteti wolaytta motta garsani toketidosinna. Ha puuteta derettetay banttawu immettidaa aawattetan kaboyiyogge ettaa nagiyige dumma dumma haarabay qohenadan, mehe menadanni giddi kaboyiddi de'iyogee erettes.

Kawotettaay deretettaaraa maadettidi issippe deretettaassi go'aan pee'anaadan oottiddo oosoti hegeetikka haattaa koorinttiya wolqqaanne ogiya malatiya oosoti oosettidaageeti moorettenaadan deretettay eta naaganaagee deretettaappe naagettiya aawatetta.

Iray bukkiyo wodiyaan di'yo biittaa meeccidi efana danddayees. Hegaadankka daro ollaa aafuwaa kakaa kessana danddayees. Yaaniyo gishshatassi mittaa tokkiyogee di'oy biittaa meeccenadaninne biittan irxxatetta darissanaw maadiyaaba.

Issi asi ba soo asaa lo"o ayssuwaa ayssikko deretettawu leemiso kiyees. Deretettaassi so asay baasonne dendo so gidiyo gishshaw so asaa loyttidi luxxissiyoogeenne lo'o kandduwara diccana mala oottiyogee keehiippe deretettaasi go'a.

Mexeqqele wolaytta asay tamaa coociyaa yuushuwani heezzaa haara yaara wottidi dumma dumma kattiyoo buqquratta ottuwaa keriyaa hegettanne hegetta malattiyabatta wottanawu maadiyaa buqura. Ikka meretiyoy biittappe urqqaa munaqqidi hiilanchatti medhdhin merettes.

Daro wodiyaasappe doommidi coo goggiiddi de'iyaa nayile shaafaa Toophiya biittiya zeeridoogaa gaasuwan gibtse biittiyaa "taayyoo goggiyaa shaafaa ayissi zeeradii?" gaada tophiyaa biitteera oyetidoogee malaatettees. hegaa kaallidi salo gufantto kawotettay Toophiyaa biittiyaa ba mereta imotata go'ettana danddayawusu yaagidi maaciis.

Dumma dumma pilggettatun piggettidi ochcholinne asaa naatussi aymala go''a immiyaakko dumma dumma i immiyo go''aynne i asaa naatu bollan gattiyo qohoy pilggetin deretettay ochhcholiniya go''etanadan giidi deretettassi giigissidi bayzziyo sohoy suppermarkettiya getettees.

Ambbaa garssan dumma dumma qommo haggaazati imettoosona. Asaa naatikka he haggaazati imettiyo eta qommuwan qommuwan demmanawu bollan xoqqan xaafetti uttira xuufeta nabbabiyogan I ayba go'aa immiyakkonne ba koyiyo go'aa he sohaappe he haggaazaa demmana danddaye,,,

Ambbaa giddon cora qommo kattaa bayzziya keettati de'oosona. Hegeetuppe issoy ashuwa bayzziyo sohaa. He ashuwa bayzziyo sohuwan ashuwa xiixay, ashuwa doysaynn sulssoy hegadankka cora qommo ashuwappe ka'iya kattaa qommoti bayzettoosona.

Ambbaa giddon asaa naati maanawunne uyanawunne dumma dumma allaalleta oottanawu shammiyo buqurati de'oosona. Hegeetuppe amaridaageeti paabrikan murutettidi goozettidi yiida murutata. Hegeetuppekka dumma dumma ambbaa giddon de'iya keettatun bayizettoosonanne shamettoosona.

Beni wodiyaan macca naati darotoo toho kuwaasiya annaaciya annaacetti erokkona gidoppe attin ha'i wodiyan salo gufantton macca naatikka toho kuwaasiya annaaciya anaacettiyogeenne daagaa denttiyooge salo gufantton erettida ispportte qommo.

Beni wodiyan hanidda aadhdhida Toophiyaa hayday yootiyogaadan gidikko Issi kawotida kawoy ba ammaniyo ammanoy toophphiya biittan ammanettana malanne he ammanuwappe kareera ammaniya asi diikko qashettana mala oottiyogeenne biittaappe hara ammanuwa xayssiyooge erettees. Giddoppe attin ha''i ammano ubbay lagge gidiyo gishshawu hegaa malabay baawa.

Wolaytta moottaa garssan beni woddiyan asaa nay bawu de'anawu keettaa keexxiyoy mitaappe, mitaa qanxxidi woraappe ehiyoogan he mitaa keettaa bana essanawu lo'ida qottaadan essiypoogaanne he essido mitaa bollan gataa mayzziyoogaane woyshshaappe daddettida qarxxaa mayzziyogan keettaa keexana danddayetees.

Aadhdhida layttatun daro wodiyaasappe doommidi issoy issuwaara olettiyogaaninne karssikarssa medhiyoogan yiida suudanne tohossa sudanne biittaata Toophiyaa kiike mocco gidida dottoriyaa Ahamide Aabi biidi aadhdhida naa''u laytatun siggetidoosoan.

Dumma dumma bantta bollaa bolli puulaa gujjanaassi asaa naati dumma dumma oosuwa oottoosona. Hegeetuppe attuma naati bantta huuphiya binnaana qanxxissiyogaanne macca naati bantta huuphiya binnaana dooqqiyogan woykko daddiyogan bantta puulayi gujettana mala oottiyogan huuphiya kabboyoosona.

Wolaytta asay maataa buccanassi giidi birata qoxxidi he qoxxiddo birata hookkoyidinne dumma dumma cora qarttidda achchata kessidi maataa buuchchawu go'ettiyo miishshay baacaa gettettees.

Geeladan issi keettan yeehoy kiyiyaba gidikko he yeehoy kiyido keettaa asay uttidi mintuwa ekkiyo tachiya giyogee kataa katanaassi mitaa qeriyoogeenne hara oosota issippetettan deretettay oottiyooge issoy issuwara madetiyoga qonccissees.

Pirijee woykko irxxisiyaagee kattaa haattaa woykko hegetanne hegeeta malatiyaabata irxxisanawunne eti morettenan saruwaan uttiganadan oottiyaa buqura. Ikka oottiyoy korinttiyaa wolqqappe oottiyaa zammaana wode ehiido buqura.

wolaytta balteettay maataa bukkidi he bukkido maataappe oysaa murutaa demmidi he demmido oysaa murutaa uuttaappe gobaaa qanxxidi he gobaa meecirgidoogan qachidi giyaa ehees, he ehiido oysaa zal'anchchati shamidi amban go'etanawu koyiya asaassi bayzzoosona.

Wolayitta asay puuttuwaappe medhdhiyo cora qommo maayoti de'oosona. Hegeetuppe gaabee, afalay, bullukkoynne gixetoy wolayitta asay puuttuwaappe medhdhiyo maayota. He maayoti lo"anaadan wolayitta asay alleequwaassi phooliyaanne ciliciliyaabata xeeran macaran gujjiyoogan lo"anaadan oottoosona.

Daro wodiyan issi issi eqotay bantta oosuwa woykko murutaa erissanaassi giidi dumma dumma kaamiya bollan kaqqiyo miishshata giigissoosona. Hegaadankka kaamiyassi so baggan gidin kare baggan he eqotaa sunttay gidin he eqotay oottiyobay kaamiya bollan oyiqettiyogan asay nabbabbana danddayes.

Pappaayaa gooshshanchati bantta gaden tookkidi diichchidi muruttaa demmanawu danddayoosona. ikka qassi keehippe lo"iyaa meray de'iyoonne laqilaqiyaa hegaadannka irxxi ekkiyaa mittaa ayfe.

Qun'ay wolayttan asay urqqaappe medhdhido dumma dumma kattaa qomotta gidiin harabata bayzzanawu tal'anawunne asappe haa shamanawu makanawu go'ettiyo maha miishsha.

Daro wodiyan tophphiya biittan macca miizzaa asay maattaasi go'ettes. Gidoppeattin macca miizzay maatta xallawu go'enna hegaadaanikka hara maraa yeliyogan he mara bayizzidi miishshaa ekkanawu danddayettes.

Attuma naati bantta puulatetta naagisanassi giidi huuphiyaa banttana lo'idda qottan qanxissosona. Ha huuphphiya qanxissiyoggekka attuma naatu puulatteta gujjanawu keehippe maadiyanne huuphphe daridi borssena mala giigissanaw maadiyaba.

Asaa naassi kane koshshiyaabati heezzan moodetoosona. Hegeetikka kattaa, maayuwanne keettaa. Keettay asaa naati bawunne ba soo medoosaw de'anaw dumma dumma qottan meretta immotatuppe go''ettidi keexxana danddayees. Hegekka hootta worappe qanxxiyooganne dumma dummabata go''ettiyoogan keexxana danddaye.

Santtay asaa natti bantta namisawu manawunne dumma dumma bola kifileta payatetta nagisisanawu madiyaa katta qommo, santtay mokiyoy so gade gidonna gidishin, santta putisanawu koyroro gadiyaa gigisiyogan zeridi he zeretay mokidaga santattakka kabiyoganne melenadan hatta ushiyogan santtaa dichanawu dandayettes.

Wodee ehido zammaana biree asaa naati xaafanawu go"ettiyoo miishsha. Bireekka daro qommoy dees. Hegadankka slo meraa xaafiyaagee karettaa xaafiyaagenne zo"uwaa xaafiyaage cora qommo biree de'ees.

Ambbaa puulatettaassi koshiya dumma dumma corabati de'oososna. Hegeetuppe amaridaageeti lo'iya ciishshata tokkiyoganne koorintiya oottiya ampuuleta shiishidi eta poo'uwan ambbaa loyttana dandayetees, haa simiyode ciishshati haaattaa melenaan eti uyana mala etawu haattaa injjeyiyogee nuuppe naagettiyaba.

Haaho ogiya hemettidi giyaa biidi he biido giyankka cora qommo murutay i de'iyosaa de'iyossa biidi shampiyoogee asaa naaatussi wodiyanne wolqanne coo wursees hegaa gidiyo gishshataasi wodiya wursiyogaa agidi supper markeettiyappe ubba murutaa issi kuttan go'etana danddayetees.

Issisaappe harasaa kaamiyaan toggidi baanappe kasettidi kaamiyawu de'iyaa metoto aybakkonne i aybaa koyiyaakonne giigisichi siimmidi buussaa doommana kooshshees. Hegaadankka lambbaa gidin dumma dumma gidon moorettidabati diikko giigisoogappe sintta baggaan baana koshshees.

Toophphiya garssan daro qommo ammanoti de'oosona. Hegeetikki issi asi ba ayyanama de'uwaa minttanawunne issipetettaa deretetta garssan minttanawu oosettiyaa shoraa. hegadankka kawotettay ammanuwaban kushiya yeddenna, ammanoykka kawotettaban kushiya yeddenna.

Wolaytta geela"oti dumma dumma qottaaninne meran giigida maayotta maayidi alleeqana woykko puulattana danddayoosona. Hegetuppe issoy bulukkuwaa maayiyoogan xibiqquwaa mayiyooganne bonddiyaa qacciyoogan bantta pulaa naaganawu danddayoosona.

Wolaytta asay alleeqanaw woykko puulatanawu daro qommo buqurata go''ettees. hegetuppe issoy leemissuwawu ekkiyaaba gidikko hayttan beleccaa dundda woraatiya aattiyoogaa. Hegadankka qassi dumma dumma do'aa woridi he do'aa galbba mayyiyoogan puulatana danddayees.

Daro wode salo guppantton haanida isporttiyaa nawaashshatagidin hara naqaashshata cora odota gattiyaa eqotati toophphiyaa biittaa giddon de'iyaageti deretettay go"ettiyoo doonawu laammiyoogan deretettaassi qoncce giidida hanootan odana dandayoosona.

Wolayttan beni wodiyaani pilggetati daro dicci beena wodiyaan asaa naati daro qommo ushshata uyees. Heggetuppe issoy geeshshuwa agidi uyiyoogaa. Hegee asaa naatu payatetaa bollan qohuwa gattana danddayiyanne pilgettati pilggidi demmido wolqqaama qohiya ushsha.

asa naati de'iyo sohuwan hegadankka ooso keettan gidin ba de'iyo keettan daro qommo keettati de'oosona. hegeetikka asaa naatu do''assi pe'iyanne dumma dumma murutaa medhdhiyaa eqotattun merettidi kiyyida mittappenne biratappe merettida miishshata.

Wolaytta asay shekkeree oyqqikko he oyqqida sheekeriyaappe paaxxanawu go"ettiyoo xalettuppe issoy ciiyyiyaa. Ciyyiyee booraa shukkiyoo wode booraa ulo giddoppe hiillanchchati keessin kiiyidaagaa he harggiyaa asi tukkiyaara giidin harabaaratura walakkidi uyyiyoogan shekeeriyaape paxanawu danddayees.

Luxanchcati bantta luxiyo luxettaappe kare baggaara luxanchchati nababbanadan giigida daro qommo maxaafati de'oosona. Hegeetikka luxanchchati hassayibeenaba hassayiisanawunne daro qofa ekkidi luxanchchata maaddanaw shiiqida maxaafata.